Sibona abancane qha , basendaweni yabo yokufunda. Kulombalisi wabo obafundisayo okutshiyeneyo labo abantwana.

Abantwana abancinyane abangakangeni isikolo balelungelo lokuthola imfundo ephathelane lezinga labo lapho bayafunda bakholisa esikolo sabo

sibona ke imfanekiso ekhomba imfundo yabasakhulayo abancane abaleminyaka engaphansi kwe five years bafunda amanombolo bafunde imfanekiso yezinyamazana ezithize bakwazi ukunanzelale inombolo lezinyamazana

Abantwana abancane kusukela ku3 years bayahamba ezikolo zabo ezokuya Funda imfundo yakuqala bengakaze bangene kuprimary education yabo

Isikolo semfundo yaphansi, esisukela ku ECD A kusiya kugrade 7. Kulezakhiwo ezine, kuleminyango emine elombala oyisibhakabhaka.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlale befundiswa ngokuqakatheka kwempilakahle. Kwenzakala emakhaya lemadolobheni, bahlezi balalele befundiswa.

Kusesikolo semfundo yaphansi okukhomba lapho okubhalwe khona umsebenzi wabantwana. Lapha ngibona iphepha elimhlophe esingathi yiwhite board linamathiselwe emdulini olombala ongani uluhlazanyana ulithanganyana.

umongikazi ukhangele indlela imitshina esetshenziswa ngayo owesigulane ukuze ogulayo ancedakale

Izakhiwo lezi ezimbili ziyatholakala ezibhedlela Lapho ngibona kuyizambuzi ezisetshenziswa ngabagulayo mabethe bafika ezibhedlela

yindlu yokufundela abantwana kuzinga laphansi lapho abahlala khona ukuze bayenelise ukufunda kuhle amatafula lamabhentshi abantwana

Kumfundo yaphansi abantwana bafundiswa okunengi okuphathelane lemibala lamanombolo njalo bafunda besebenzisa indlalo ethize ekhomba ukuthi uyabona yini umehluko phakathi kwezinto ezitshiyeneyo.

Nansi isikolo semfundo yaphansi bagcwele bayadlala enkundleni yokudlala imidlalo ngesikhathi sokuphumula kwekuseni

Isikolo semfundo yaphansi. Abantwana basesikhathini sokuphumula bedlala dlala kanye lokudla imiphako yabo ngalesi isikhathi.

Lo umfanekiso ukomba abantwana asebefundo yaphezulu beyenza izifundo zabo zokupheka. Bagqokile ama apron, bagqokile lama kepu, yikho okukhomba ukuthi bayenza izifundo zokupheka.

Abasakhulayo sebethola ulwazi lwemfundo yamasayensisi besebenzisa ke amakhomompuyutha leminye imitshina ehambelana lamakhompuyutha kumfundo yaphezulu.

Amantombazana emfundo yaphezulu, agqoke amaunifomu unifomu abo, amabhulawuzi amhlophe leziketi ezilombala oyisibhakabhaka. Bayalungisana inwele amankazana, okunye yemfundo abakuthandayo yikuthi bafundise abasakhulayo laba.

Yindawo yokufundela kumfundo yaphezulu, lemfundo yokufundisa imisebenzi nxa usuthe waqeqetsha wathola i degree lakho. Kulezihlalo, kulamabhuku, kulamatafula, kulomduli wokubhalela imsebenzi etshiyeneyo.

Abantu bayafunda izifundo ezitshiyeneyo ukwenzela ukuthi bakwazi ukuziphilisa. Lapho ke yimfundo yabantu asebekhulile ukwenzela ukuthi bakwazi ukuphila phandle.

Kumfundo yaphezulu, abanttwana bayafundiswa izifundo ezitshiyeneyo, njalo bayagqoka ama- uniform, akhomba ukuthi kumele bavikeleke.

Nampa abafundi kumfundo yaphezulu lalapho emakolitshini okufundelwa imisebenzi, bagqokile izembatho ezikhomba ukuthi bafunda imisebenzi yezandla.

Abantwana besikolo lapha bathola imfundo ephezulu. Lapha kukhomba ukuthi benza izifundo zesayensi besebenzisa imitshina etshiyeneyo.

Indawo yemfundo yaphezulu abantwana besekilasini bethola ulwazi oluphathelane lekusasa yabo.

Kumfundo yaphezulu abafundi sebefundiswa imisebenzi yezandla. Bayenza ama projects. Nampa siyababona bagqokile, bayafunda lapha ukwenzela ikusasa yabo. Bagqoke ama protecive clothes.

Le indawo ikhangeleka njengendawo yokugcina ingwalo esingathi yi library ngesilungu lapho ke ababalayo bayahamba bayebala bathole izingwalo ezitshiyeneyo. Bayazihlalela phansi ezitulweni ukuze babale kuhle abakufunayo.

Abafundi bemfundo yaphezulu bayaqeqetsha kwendawo ezitshiyeneyo ukuze babengabantu abazaba loncedo nxa bengaphumelela ezifundweni zabo

Emakhaya kumbe emadolobheni kuyatholakala indawo zenfundo yaphezulu. Lapho esithola khona abantwana asebekhulile abaqede infundo yaphansi.

Lapha kufunda abantwana imfundo yaphezulu asebeqede i O'level yabo sebesiya ku A' level yabo ukuthi bafunde belungiselela ukuya e yunivesithi ukuze baphumelele.

Kusesikolo lapha. Kumfundo yaphezulu. Kulombalisi. Ulamabhuku akhe. Kukhanya kuyafundwa sibili, iScience leNombolo. Uyabhala emdulwini, esebenzisa amatshoko. Ngumbalisi lowo, kumfundo yaphezulu.

Abafundi besikolo semfundo yaphezulu base playground, kwezemidlalo lapha siyababona begqokile okumhlophe, okukhomba ukuthi basenkundleni yemidlalo belungiselela imidlalo etshiyeneyo.

Indawo yokufundela. Sibona ngebhakane, langemifanekiso ekhomba ukuthi kusesikolo. Kulesakhiwo, kulomduli okukhomba ukuthi abantwana kumele bavikeleke.

Abantwana basesikolo esecondary education bakhanya balalele sibili isifundo esethulwayo. Balalele kuhlangene abafana lamankazana.

Abantwana abakubanga yemfundo yaphezulu bayafundiswa ke imidlalo etshiyeneyo njalo mele bagqoke okuhambelana lemidlalo yakhona, izikhipha, amakepesi ukuze benelise ukudlala imidlalo yabo kukhombe imdlalo abayenzayo abantwana

Abasakhulayo bahlezi phansi ezitulweni ngaphansi kwesihlahla bayathola ulwazi kusiya ngokuthi bafunda ngani okuzabaphathisa empilweni yabo yakusasa, bahlezi. Nampo ababalisi babo bazebafundisa.

Yindlu yokufundela izifundo zaphezulu. Sibona ke amatafula abahlala kuwo. Kulalombalisi lokunye okumele kusetshenziswe kule indlu yokufundela.

Umbalisi uyafundisa abantwana lapha endlini yokufundela, uyabhala emdulini usebenzisa ibhulekhi bhodi, ubhala ngamatshoko abantwana labo bayalalela.

Abafundi basekilasini. Baphiwa isifundo, njalo balalele kakhulu. Bafundela ukuba ngomongikazi. Baphiwa ilecture.

Bayahamba baye kumfundo yaphezulu. Esithi yisecondary education. Kuyatholakala ababalisi, lezakhiwo zakhona. Bafunda izifundo ezitshiyeneyo.

Lowu ngumbalisi esikolweni uyabhala isifundo ukuze abafundi babhale kusesikolo semfundo yaphezulu.

Abafundi bemfundo yaphezulu sebesiya esikolweni. Abanye bahamba ngenyawo , bathwele ingwalo zabo, bagqokile izigqoko ezikhomba ukuthi baya esikolweni semfundo yaphezulu.

Indawo ekhomba indawo etshengisa izifundo zemfundo yaphezulu kubantwana abayabe beqeqetshile ku A Level yabo bayafunda ke amacourse atshiyeneyo.

Ingwalo zokubala ngabantwana abase bangeni lemfundo yaphezulu .Ziyatholakala kuma classroom kumbe endlini zokugcina ingwalo esingathi yilibrary .Ofundayo uyahamba ke ayebala. amabhuku lawa ukuze athole ulwazi

Lapha ngabantwana besikolo, esifundisa imfundo yaphezulu. Bayafunda sibili. Nango lombalisi umi phambi kwabo. Omunye umfundi usephakamile, ngoba ephend!ula umbuzo obuzwe ngumbalisi.

Abantwana baphathekile ngemidlalo etshiyeneyo esikolo lapha esemfundo yaphezulu. Kuqakathekile kakhulu ukuthi badlale imidlalo etshiyeneyo laba abasakhulayo njalo bayayithakazelela kakhulu .

Abantwana laba bafunda ku primary education bayaqhubekela phambili baye secondary besiya funda ke i olevel kumbe i a level zabo kulama kilasi room okufundela abantwana bayafunda kuhle yindawo ekhanya ihleleke kuhle leyi

Kulengwalo ezinengi kulemifanekiso ekhomba ukuthi seziyasetshenziswa kumfundo yaphezulu lababalisi abaqeqeshiweyo bayatholakala kulezo ndawo .

Abantwana abasendlini yabo yokufundela kumfundo yaphezulu njalo bafunda izifundo zesayenzi siyabona izikhali phezu kwetafula siyabona indlela abagqoke ngayo amajazi elimhlophe kulombalisi wabo obapha isifundo

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu basekilasini yabo balale ababalisi bebanika izifundo ezitshiyeneyo emfundweni yaphezulu.

Isikolo semfundo yaphezulu esikhomba ibizo laso lokuthi yiziphi izifundo ezitholakala kulesi sikolo umntwana uyahamba laphana ayethola imfundo yakhe yaphezulu.

Abantwana bahlala emabhentshini lakuma desk esikolo semfundo yaphezulu. Kulogwembe lapho umbalisi abhala khona izifundo zakhe ezitshiyeneyo. Okwamanje akulabantwana kule indlu yokufundela abakho kodwa siyabona ukuthi yindawo yemfundo yaphezulu.

Eyunivesithi lapho othola khona imfundo yaphezulu siyayibona ke ama aplayensizi esingathi ngama khomputhazi ayiwo asetshenziswa kakhulu kulezondawo zemfundo yaphezulu

Kuyafundwa lapha kakhulu e yunivesithi, ingaba yi labhoretri science education siyayibona ngendlela yakhona ama appliances akhona akhomba ukuthi it's a science lab.

Idomu eyunivesithi lapho abafundi abahlala khona, lempahla zabo. Kulendawo yokulala, kulembheda kulendawo yokugcina impahla zakhe lamafutha akhe ngesikhathi eseyunivesithi umntwana.

Isikolo lesi esingathi yiyunivesithi, yikho lapho abafundi abaqeqetsha khona ukuze bathole ulwazi olukhulu bathole amadegrees abo abafundi efundweni yaphezulu. Emadolobheni amakhulu kulezindlu zokufundela ezitshiyeneyo.

Esikolo semfundo yaphezulu okuthwa yiyunivesithi okutholakala izifundo ezitshiyeneyo ezikhokhela ekutholeni idegree.

Isikolo semfundo yaphezulu iyunivesithi sihlanzekile. Kule lawn enhle, kulemiduli, kulezihlahla, kulegedi.

umntwana angaqeda imfundo yaphezulu i A Level uyaqhubekela phambili aye e university ukuze ayethola i degree lakhe kusiya ngokuthi ufundelani umntwana ema university kugcwele emadolobheni amakhulu elizweni lakithi

Isakhiwo lesi sitshengisa isikolo semfundo yaphezulu okuthiwa yi university, kulezihlahla, kulalotshani obuluhlaza njalo indawo yakhona ke ilungiswe kuhle ukuze ke abafundayo bafunde kuhle bengalimali

Izakhiwo lezi ziyatholakala esikolo semfundo yaphezulu okuthiwa yi yunivesithi. Lezi yizindlu zabafundi lapho abahlala khona ngesikhathi besenza izifundo zabo.

Amastudents e university ahkezi phansi njalo balama computers abo okukhomba ukuthi kuyafundwa sibili nangu umbalisi umile phambi kwabo labo balalele balalelisile

Abafundi abase university Bayafunda izifundo zabo .Bagqokile ama coats amhlophe, bale mitshina yokuhlola abakwenzayo . Kukhanya benza iscience education .

E-university kulapho ke okutholakala khona imfundo yaphezulu. Esingathi ngamadegrees. Yeye...Kufunda abantwana abaphumeleleyo, kuA level, yabo, kuzikolo ezitshiyeneyo.

Izakhiwo lezi zitholakala esikolo semfundo yaphezulu okuthiwa yi university , yindawo engaphandle e campus lezihlahla , njalo iphansi lalo lilungiswe kahle esingathi Yi paving

Indawo yemfundo yaphezulu iuniversity lapho abafundi abaqeqetsha khona bethola ama degrees atshiyeneyo abazawasebenzisa ke nxa sebethe baphumelela phakathi kwesizwe kumbe kwelizwe.

ibhakane leli elitholakala ku university likhomba lapho abafundi abadlalela khona imidlalo yabo etshiyeneyo uma bese university

Esikolo semfundo yaphezulu iuniversity izakhiwo zakhona ziyakhomba ukuthi yindawo yokwenza izifundo zezinga eliphezulu.

Yindlu yokufundela etholakala eyunivesithi lapho ke okuqeqetshwa khona kuzigaba ezitshiyeneyo zemfundo ukuze uthole idigili lakho.

iunivesithi yilapha umntwana ahamba khona esiya qeqetsha nxa ethewa qeda iAlevel yakhe uyakhetha idegree ayabe efuna ukuthi aliyenze eunivesithi izakhiwo nanziyana njalo kuceciswe kuhle kolotshani esingathi yiloni njalo kulabantu ababili abaphuma esikolo.

abantwana abafundayo emazweni abanengi bengasuka kupimary baya kusekhondari education basuka baye ku Alevil education abesesiya e university lapha aqheqetshayo ethola ama digri atshiyeneyo

Nansi indlu yokufundela eUniversity ekhomba ke amatafula asetshenziswa ngesikhathi abafundi bekhonapha kule indlu yindlu enkulu etshaya umoya lamawindi ayeneleyo

Indawo yemfundo yaphezulu okuhamba khona sebeqede imfundo yaphezulu A level. Bayafunda izifundo ezitshiyeneyo ukuze bathole amadegree abo.

Leli ibhakane liyatholakala ezikolweni zemfundo yaphezulu. Likhomba lapho okutholakala khona indawo yokulungisa okuyabe kumele kulungiswe.

Bayafunda abantwana eyunivesithi izifundo ezitshiyeneyo ukuze bathole ulwazi lwabo baphumelele basebenze emva kokuqeqetsha eyunivesithi.

Isikolo lapho okufunda khona imfundo yaphezulu kubantwana asebeqeqetshile ku A level indlu yokufundela lezihlalo kulamakhaboti okugcinela okufunakalayo ngalesi skhathi sokufunda

Kumfundo yaphezulu kumayunivesi siyathola imitshina etshiyeneyo esetshenziswa ngesikhathi abafundi bekuzifundo zabo kakhulu uhlobo lwe"science".

Isikolo semfundo yaphezulu siphethwe kuhle silamaluba lezihlahlakazana lezakhiwo ezinhle labafundi bayafunda bathole ulwazi oluphezulu

Lezi zindawo ezisinika imfundo yaphezulu kubantwana bethu abayabe beyenze kuhle ku A'level, bayafunda ama degrees atshiyeneyo.